nde tawnoo so tawii jawdi ndi hiisii ko jawdi men hiisi

allo
salamu aleykum
a selli Ba
bisimilla ma
min * min Fatimata Ba Guppuli
Fatiamta Ba
Fatimata Ba Guppuili
Fatimata Ba Guppuli bisimilla ma
eyyi a selli jaam machallah
jaam tan woni toon
hamdillah
bisimilla ma eskey a jaaraama seydi Ba eskey eskey noon tigi

e Aliou Ndiaye * Aliou

noon tigi
e Moussa Sow *
noon tigi <crosstalk>
mi salminii ma a jaaraama
a jaaraama seydi Ba <crosstalk>

mbela ko ndemeten koo ene waawi jogaade men ne waawa men wuurde taw en lortaaki

moni e men kala ina foti wadde junggo mum eko joogua ko

banggue mo heedi o o addi hen ballal makko ha timmi wasa wonde tan ahan so tawi jawdi heewi gonen e ndugde

ko sohlaa koo e ko jogaa koo holno waadi

wadde foti o yamireede yo jiggoye caggal leydi ko haa saabu nanngam

miijee heen ko maayata e laawol miijee heen ko ko majjata miijee heen ko nattata e ndeer heen taw miijanooka no jogori soodde natta e coggu ngu